Teaseanam ahodoɔ bi a ɛgya atɔ mu ana ne nyinaa ahye ne apata bi a ɛno nso ahye. Naaaaa teaseanam kɛseɛ bi a ɛno nso yɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn akyi nohoa.

Nkramofoɔ bi a wɔaboa wɔn ho ano wɔ wɔn mpaebɔbea hɔ. Na ɛbi nso hyɛ ntade fitaa wɔ wɔn soro. Na ɛbi nso hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ.

Prisani Buronin bi a ɔre ɛpra. Na apoolisifoɔ nso ato santene a wɔrekɔ. Na apolisifoɔ no nso hyɛ atade tuntum wɔ wɔn soro ne wɔn fam, na wɔn nyinaa nsohyɛ mpaboa tuntum.

Nipakuo bi a wɔaboa wɔn ho ano na wɔreto aba. Na nipakuo no mu baako nso yɛ Oburonin barima bi a n'apampam nso so apa. Na onipa no mu baako nso hyɛ ɛkyɛ fitaa.

Mmarima nnan bi a wɔkura ntoma kɛseɛ bi mu na wɔde rekɔ, na ɛmu mmeɛnsa nso de gloves a ɛyɛ kɔkɔɔ ahyɛ wɔn nsa. Wɔn nyinaa nso hyɛ mpaboa, na wɔn mu baako hyɛ atade soro a ɛyɛ akokɔ sradeɛ.

Nipakuo bi a wɔato santene na wɔreto wɔn aba. Na ɛmu bi nso hyɛ atade soro a ɛyɛ kɔkɔɔ, na ɛbi yɛ maamefoɔ a wɔde duku abɔ wɔn ti so.

Nnipakuo bi a wɔaboa wɔn ano wɔato santene na wɔrekɔgye aduane. Na wɔn mu bi kita kyɛnse wɔn nsa, na bi yɛ mmɔfra. Na nnipakuo ne mu baako hyɛ ataade a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Mmeranteɛ mmeɛnsa bi a wɔgyina pharmacy shop. Na mmeranteɛ no mu baakohyɛ atadeɛ a ne soro yɛ fitaa, na ne fam yɛ tuntum. Na ɔhyɛ mpaboa tuntum nso. Na Baako nso hyɛ atade fitaa wɔ n'anim.

Maame foɔ mmiɛnsa bi a wɔte akonwa so. Na emu baako nso bɔ duku a ɛyɛ fitaa ne tuntum wɔ ne ti so. Naa maame no mu baako ɛte akonwa a ɛyɛ fitaa bi nso ɛso.

Nnipakuo bi a wɔato santen na wɔkura gallon na wɔde rekɔbu nsuo. Na nnipa ne mu bi nso yɛ obronin, na nnipa ne mu bi nso hyɛ ataade kɔkɔɔ ne kyɛ fitaa.

Nnipakuo bi a wɔgyina beaeɛ a wɔretow wɔn aba, na nnipa ne mu baako hyɛ ataade kɔkɔɔ ne fitaa wɔ ne soro. Na baako nso hyɛ ataadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ wɔ ne soro.

Maame foɔ miensa bi a baako akuntun ne mu ɔpra na wɔn a aka no nso ɛhohoro nkukuo mu na maame foɔ no nyinaa bɔ duku wɔ wɔn tiri so.

Akonnwa fufuo bi si hɔ, na ntoma bi gu so, na table bi nso si hɔ, ɛnna akasamu bi da so, na nwoma bi nso da table no so.

Asaso bi a kabinɛt bi esi hɔ na nwoma ɛhyehyɛ kabenɛt no mu. Na akonnwa bi nso esi hɔ. Na sumiiɛ bi da so.

Maamefoɔ mmiɛnsa bi a wɔn nyinaa te akonnwa so na ɔbaako ɛrehohoro nkukuo mu, na wɔn nyinaa nso bɔ duku wɔ wɔn ti so. Na maamefo ne mu bi baako nso hyɛ ataade tuntum wɔ ne soro.

Nipakuo bi a wɔgyina beaeɛ bi na nnipa no mu baako rekasa kyerɛ wɔn. Na wɔgyina mpapa dan bi anim. Na nnipa no bi hyɛ atade kɔkɔɔ wɔ wɔn soro.

Maamefoɔ bi a wɔte mpapa dan bi mu, na oburoni bi te wɔn anim, na mmɔfra bi nso ka wɔn ho, na maame baako a ɔka wɔn ho nso hyɛ duku fitaa.

Maamefoɔ bi a wɔaboa wɔn ho ano wɔ dan bi bi mu. Na temamufoɔ no mu bi nso hyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ. Na maame baako nso de duku kɔkɔɔ abɔ ne ti.

Asaso fɛfɛɛfɛ bi a nkonwa esisi, na teeblo nso bi esi hɔ bi. Na mfonini nso ɛtaretare ɛdan ne ho, na akonwa no bi nso ɛyɛ fufuo.

Borɔfo apapafoɔ bi a wɔgyina hyiadan bi mu, na ɛbi hyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ, ɛna ɛbi nso hyɛ hyɛ tuntum. Naaaa curtain bi a ɛyɛ kɔkɔɔ nso wɔ wɔn anim nohoa.

Asa so bi a nkonnwa sisi hɔ. Na table nso si hɔ. Na nkanea nso so wɔ hɔ. Na mpoma nso wɔ n'akti nohoa.

Mfonini bi a mbarima ne mmaa da so, na mbarima no hyɛ ataade fufuo wɔ wɔn fam, na mmarima no nso tirihwi yɛ tuntum, na mmaayewa no nso ama wɔn nsa so.

Nnipakuo bi a wɔato santen gyina faako, na ebi nso ama wɔn nsa so, na nnipakuo no bi nso tirinwi yɛ tuntum, na na teaseɛnam bi nso a ɛyɛ fitaa nso si hɔ.

Aberanteɛ bi a wapira ɛwɔ ne nan a wɔte akonwa mu ɛwɔ asa so. Na ɔrehwɛ akasamfonin bi, na akonwa a ne nan ɛda so no yɛ tuntum ɛna fitaa.

Obronin barima a ne tirihwi ayɛ fitaa na n’abɔdwe nso ayɛ fitaa a ogyina nsɛntwerɛfoɔ anim, na nsɛntwerɛfoɔ no nso binom yɛ mmaa na binom nso yɛ mmarima.

Maamefoɔ mmienu a baako ɛrewɔ ne nyɔnko paneɛ, na wɔn nyinaa de nose mask akata wɔn hwene, na baako nso wɔ ade kɔkɔɔ bi a ɛbɔ ne nsa.

Nipa mmienu bia baako yɛ ɔbaa na baako yɛ barima a ɔgyina nsuo bi hɔn na nkyɛn si dan bi so ɛgu nso no mu na ɔbaa na ɛntoma no ɛtwa ne mu.

Teaseɛnam bi a anim amoa, na ɛyɛ fitaa bi si hɔ, na nnipa atwa ho ahyia, na nnipa no bi nso hyɛ atade soro fufuo.

Aborɔfo mmeranteɛ bi a wɔn nyinaa nso so retwitwa mfonini, na ebi hyɛ atade tuntum wɔ wɔn soro ne fam, na ebi nso hyɛ kyɛ wɔ wɔn ti.

Nipakuo a wɔaboa wɔn ho ano gyina beaeɛ bi na ɛbi yɛ mmaa, na ɛbi nso yɛ mmarima. Na ɛbi hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ, na ɛbi hyɛ ɛkyɛ fufuo. Na ɛbi nso ama wɔn nsa so.

Nnipakuo bi a bi te moto so na bi nso te teaseanam bi akyi. Na nnipa ne baako hyɛ ataade fufuo ne tuntum, na baako so hyɛ soro a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Mmɔfra mmienu bi a wɔgyina goota bi ho, na mmɔfra no mu baako nso retu mmirika ba, na mmɔfra no mu baako nso hyɛ kyalewote, na dan fitaa bi ne tuntum bi nso wɔ wɔn akyi.

Aberanteɛ bi a apolisifoɔ kura ne mu, naaaa apolisifoɔ no yɛ nnan, naaaa aberanteɛ no hyɛ atade soro kɔkɔɔ, na ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa, na apolisifoɔ no nso hyɛ atade tuntum wɔ soro ne fam.

Maamefoɔ mmienu bi a baako te akunnwa so na baako gyina ne nkyɛn, na baako no yɛ nɛɛseni, na wɔn nyinaa de nose mask akyekyere wɔn hwene.

Odwadini baa bi ɔtɔn Buroninwaawu ntaadeɛ a abɔfraba nso hya n'akyi. Na papa ni nso gyina n'anim a ɔhyɛ mpaboa. Na maame bi nso ka ho.

Abaatan a wɔkura wɔn mba na ɔbaatan ne mu baako nso de duku ntoma abɔ ne ti. Na aberanteɛ bi nso a ɔreyi aduro nso te hɔ bi, na ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ.

Adwadifoɔ mma a wɔretɔn nneɛma. Na wɔn mu baako hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Na wɔn nneɛma no bi nso gu baskɛt kɔkɔɔ mu.

Papafoɔ bi a wɔhyɛ ntade fitaaaa, wɔgyina beaeɛ bi, na wɔn mu baako nso hyɛ atade tuntum. Na baako kura kyiniiɛ a ɛyɛ ahabammono.

Maamefoɔ mmienu bi a baako kura abɔfra barima na baako nso di aduro ɛso na nom a ɔmɔ mmienu nso hyɛ nose mask wɔ hwene.

Americafoɔ mampanin kane a wɔfrɛ no Trump a ɔgyina temamufoɔ anim naaaa ɔne wɔn redi nkɔmmɔ. Na temamufoɔ no mu bi hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ.

Nsuo ayiri afa efie bi anim nyinaa, na wɔde nnua atoto hɔ, na papa bi ne aberanteɛ bi nso renante dua no so, na papa no nso ama ne nsa so kɔ soro.

Maame panin mu bine aberanteɛ bi a wɔredi nkɔmmɔ. Na aberanteɛ no hyɛ atadeɛ soro fitaa. Na maame no nso de duku abɔ ne tu. Na maame no kura bag wɔ ne nsam.

Aborɔfo nnan bi a wɔwɔ dan baako mu, na ɛmu mmienu yɛ mmaa na ɛmu mmienu nso yɛ mmarima, na barima baako nso hyɛ atade tuntum wɔ ne soro ne ne fam, na ɔbaa baako nso hyɛ atade kɔkɔɔ.

Mmaa nnum bi a wɔato santene na wɔrekɔ. Na mmaa no mu baako nso de duku abɔ ne ti. Na wɔn nyinaa nan sisi fam. Na wɔrenante atɛkyɛ mu.

Ghana manpanin a ogyina afidie hyɛn tuntum bi ho na ɔhyɛ ataadeɛ fufuo na temanmufoɔ atwa ne ho ahyia na temanmufoɔ no bi nso ɛhyɛ ataade fufuo na ɛbi nso hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ.

Nipakuo a binom nso te donkey so na wɔato santene na wɔrekɔ. Na ɛbi hyɛ atade fitaa, na ɛbi nso hyɛ atade tuntum. Na nwura.

Asopiti bi a ayarefoɔ no bi nso da kɛtɛ so wɔ fam, na dɔkotani no nso hyɛ atade fufuo wɔ ne soro. Naaaa . Ayarefoɔ no mu bi baako nso de duku abɔ ne ti.

Akristofoɔ bi a wɔaboa wɔn ano wɔ asɔredan bi mu, na ebi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima, na mmaa no mu bi nso de duku abɔ wɔn ti, na duku no yɛ fitaa, na ebi nso hyɛ atade kɔkɔɔ.

Asopiti be a ɔyarefoɔ bi nso da hɔ na adɔkotafo nnan bi nso gyina ne ho adɔkotafo ne nyinaa nso hyɛ ntaade fufuo a blue kakra bi wɔm.

Asopiti bi a nnipa no bi nso ɛda mpa so na yɛde nsuo asi wɔn so. Na nnipa no mu bi nso ɛhyɛ ataade fufuo. Na ebi nso hyɛ ataade tuntum wɔ wɔn soro.

Barima bi ne ɔbaa bi a wɔwɔ asaso, na ɔbarima no te akonnwa mu aka ne nan ato so na ɔbaa no nso ɛrepepa fam, na ɔbaa no hyɛ ataade fufuo wɔ ne soro.

Romanfoɔ asɔfofoɔ bi a wɔaboa wɔn ho ano wɔ hyiadan bi mu, naaaa mmarima no bi nso a wɔyɛ Romanfoɔ no bi nso abu nkotodwe wɔ wɔn anim. Na bi nso hyɛ atadeɛ fufuo.

Nɛɛseni bi a ɔkura abɔfra ketewa bi, na ɔde no reto teebolo so. Na nɛɛseni no ahyɛ atade fitaa ne kɔkɔɔ kakra wɔ ne soro. Na nɛɛseni no de biribi asɔ ne tirim.

Mborɔfo bi aa wɔretwa nfonyi na ebi ɛhyɛ atade soro fitaa na ebi nso hyɛ ataade soro kɔkɔɔ. Na ebi nsoso abu nkotodwe ɛwɔ wɔn anim.

Ɔbaatan bi a abɔfra da ne nan so, na ɔte ɔ nɛɛseni bi anim. Na ɔbaatan no bɔ dukuwɔ ne ti, na nnipa no bi nso wɔ wɔn akyi nohoa a wɔte dua bi ase.

Oburoni akwakora a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ wɔ ne soro ne trɔsa tuntum na ɔrekyeɛkyeɛ temammufoɔ bi a wɔatwa wɔn ho ahyia wɔ beaeɛ bi. Na temammufoɔ no bi hyɛ ataade fitaa.

Anɛsfoɔ mmienu bi a wɔn nyinaa ɛhyɛ ataade fufuo ɛwo wɔn soro, na wo gyina table bi ho. na nɛsnii baako kuta kyerɛdua a ɔrebue nwoma mu.

Nnipakuo bi a wɔaboa wɔn ho ano wɔ beaeɛ bi, na ɛbi nso hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, na nnipakuo no mu bi yɛ aborɔfo, na oburoni barima baako nso tiri ho ayɛ fitaa.

Nnipakuo bi a wɔaboa wɔn ho ano wɔ beaeɛ bi, na nnipa no mu bi yɛ Aborɔfo, na ɛdan kɛseɛ fitaa bi nso wɔ wɔn anim, na nipa no mu baako nso hyɛ atadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ.

Nkurɔfoɔ bi a wɔaboa wɔn ano wɔ wɔn mpaebɔbea, naaa wɔn hyinaa nso kotokoto fam. Na ɛbi hyɛ ɛkyɛ fufuo. Na ff .

Abranteɛ bi a wama ne nsa nso akɔ soro na ɔkita Ghana ahyensodeɛ a ɛyɛ yen frankaa ɛwo ne nsam na ɔhye ataade fufuo na maame foɔ bi nso ɛwɔ na akyiri nowhaa.

Aberanteɛ bi ne abayewa bi a asukuufoɔ mmɔfra atwa wɔn ho ahyia, na abayewa no te table ho a ɔretwerɛ adeɛ, na aberanteɛ no nso rewɔ sukuuni abayewa bi nso panneɛ.